Today mek we talk about different type of exercise ba wey be say good for us as human beings wey we be first one I go talk about na endurance exercise dis one nai dey good for older people wey don old you understand dis one nai go tok about how dem go tek do aerobics how dey go increase dia breating heart rate improve fitness you understand e good for lungs heart most of de exercise e good well well e good for your circulatory system you understand so e good for old people well well and oda people wey people wey dey get all dis um diabetes colon cancer an de likes or maybe heart disease so e good na mostly for like um your breathing you understand your lungs so heart as well so is is good we go tok about anoda one wich is um strength exercise dat one too good for old people too e go test your muscles mek sure say your muscles dey strong and e go exercise your muscles you understand we go tok about how you go tek fit carry stuff carry tings you understand so dat one too good anoda one again we go tok about wey dey very okay na balance exercise you understand dis one good for everybody you understand so dis one now go help you incase you wan dey fall e go give you stamina give you balance you no fit dey fall fall anyhow you understand so even oda people wey get some dey fall don dey old e go help dem get beta balance you understand dis one tok about balancing mostly about your lower body all those your leg your abdomen down you understand e go help you mek dat place dey e go mek your stamina increase e go give you strength for your lower body dat is your leg down you understand so e good well well anoda one again we go tok about na dat cardio but cardio now and endurance exercise dem dey togeda becos most of dem now most of dem like like dem dey tok about aerobics talk about wetin go help you get beta balance or beta breathing wey be say your lungs an your heart go dey in good condition you understand so dis one na de exercise wey be say dey necessary for us wey dey good for us wey we fit dey do daily.

Today um mek we tok about some of those um nutritional tips wey be say um if you wan meet some of your wey les say for example now like all those goals wey be say like for example let’s say weight loss or energy boosting now we wan tok about some of de nutritional tips wey be say you go tek you go fit meet dis like you go fit achieve am you go fit do am you understand so number one you go mek sure say you don you dey chop plenty food wey get starch like rice you get so those food now dey get starch you go dey chop am um starchy carbohydrates bread potatoes those tins now dem good for your body dem good well well number number two you go mek sure say um you dey eat plenty fruits an vegetables how I see this one dis one no use am play at all fruits an vegetables e dey just dey eat am well well morning afternoon night oo just dey eat am e good chop am well well anoda tin again na fish you dey chop fish make sure say you dey chop fish time to time e good too fish good for body if you wan dey do all those um weight loss an energy you wan achieve am you wan make sure say you do am you get am you get dat result wey you dey find dey eat dat fish anoda tin again mek sure say um you see dis sugar own kai Tek am very serious oo de sugar own be say you go mek sure say you no dey Tek sugar even for eh all dis sugary drink wey get sugar mek sure say you avoid dem dey call am free sugar drink avoid am all those drinks avoid dem mek sure say you no dey even Tek am at all you understand mek sure say you reduce am infact ah toor avoid am totally e no good for you e no good number number five you go mek sure say um you no dey eat plenty salt you reduce wetin you chop salt sef no really good like dat becos e dey increase um all dis blood pressure so reduce de way wey you Tek dey eat salt e no good at all an dey drink plenty wata um dey drink plenty wata if you dey drink plenty wata ba you go dey healty well well you go meet dat your target dat your goal dat your results wey you dey find you go get am so dey eat salt no dey drink plenty water no dey eat salt oo dey drink plenty water eat small salt drink plenty water e good well well so yeah some of dis tins now na him need to dey follow follow dem well an you go get your result

sleep na somtin wey dey impotant you understand bicos if you no sleep well you no go fit do tins di next day very well. now how pesin wan take do tins very well and make sure say e sleep well na wetin i wan tok about now. one of di tins wey you need to dey do to dey sleep well na say, you need to make sure your room dey dey calm evritime, anytime wey you enta there di room dey calm. Noise no dey dey cos once noise dey you go wake up once noise dey you no go fit sleep. So make sure say anytime wey you dey dat room to sleep e dey quiet e dey calm. Anoda tin again wey you go understand na say if you wan sleep make sure say you get somtin like timetable somtin wey be say e go dey tell you say um dis one o na now you supose dey sleep bicos e dey very good. Once you get timetable wey dey tell you wen to sleep wen to wake up wen to do oda tins e go help you bicos you go know say anytime, wey e reach say na dis time be my sleeping o you go go there go sleep. So is impotant o e dey impotant say you dey try dey sleep and you dey use dis strategies wey i just mention now.

You see stress um no be better thing oh, if you no check am well, e fit carry you go hospital oh, so I go mention some signs wey once you see, um you go know sey your body, stress don too much oh, number one, na headache, everytime you just dey get headache, take am serious oh, na sign sey stress don too much, number two, na body pains wen your body just dey pain you, na sign oh, sey too much stress don dey your body, number three na tiredness, any small thing, you don tire, take am serious oh, na sign oh, number four, na anger, you just dey vex, you no even know why you dey vex, but any small thing dey make you vex, na sign sey stress don dey plenty for your body, number five na dizziness, you go dey look something like dis, you no dey see am well, e no dey clear, na sign oh, abeg take am serious, because stress um no be better thing oh, no be better thing at all. Thank you very much.

Family and friends um dem dey good oh, for dis thing if we dey talk about stress because dem fit even know sey stress too much for your body even before you know Family and friends go there for you. Wen you don dey stressed, wen your body don dey too much with stress, Family and friends fit come through for you, dem fit make sure sey every thing dey okay with you, even wen you dey tell dem your problems dem go dey hear dem go dey give you different different advice to make sure sey you do di wetin dey good and wetin dey okay. Family and friends too fit help you even dey happy, because as all of una dey together, una go dey joke, una go dey laugh. Happiness go dey, e go help you sef, bring down any thing wey be like stress for your body, e go bring am down. Another thing again wen dey there be sey, e no even good sey make only you just dey. Because if only you dey sef e no dey too good, so Family and friends dem go just dey with you. Dem go make sure sey dem even carry you komot, una go out, una do exercise together, una go even get una time table sef, wetin to eat wetin not to eat, una go know. Una go dey work together so yes Family and friends dey good oh, because dem too go fit help you manage anything stress.

e get son application um wey we go talk about now we dey very good to help you check your stress to help you if your stress don dey go up or e dey come down number one of those app um na personal zain you see dis personal zain um in go tell you if your stress don dey go up in go tell you if your stress don dey come down in go tell you wetin and wetin to do number two na sanvelo dis won na app wey go show you if your stress don dey go up if e don dey come down in go show you evri evri anoda wan again dey oh da won na mindfulness app dis wan own um in go show you how your stress dey go weda e dey go e dey come down in go show you everytin e go still tell you about your anger weda you dey vex too much in go tell you in go sey ok oh how far reduce your anger reduce dis your vex we you dey vex e get anoda wan again we dey sharp da wan na calm in go tell you sey how fa mey you dey calm down oh mey you dey check how you dey vex oh mey you dey check your stress oh in go show you everi evri in go tell you wetin and wetin to do and e get wan like dat we dey very ok wey sharp well well da wan name na health space you see dis heallth space e ivun get someti like class we e go dey tell you wetin to do each and every day e go tell you se today oh na dis tin we dey do o na like dis you go do oh tomorrow oh na like dis you go do oh na wetin you go do be dis oh in go tell you everytin some of dis apps wen i don call so dey very good abeg try utilize dem try use dem try mek sure sey um you use dem caus dey go help you.

see um vaccination na somtin wey dey very impotant bicos if you no collect vaccin na problem oh if u collect vaccin e dey help because in go mek sure sey in go protect you e get time we be sey um disease now go just dey spread you wey don collect vaccin notin concern you dey covered e get some kind disease wen go spread wey be sey wey be say people wey collet their vaccin notin comcern dem dem dey covered den dey protected now if you no collect di vaccin um na problem for you oh so e good to collect vaccin because vaccin na be like sey you dey wear um coat e dey protect yourself from different kind of infection different kind of disease so if you dey place to collect vaccin um e dey good o because e be like protection e go help you stay safe becuse some kind diseases fi just dey evrybodi bodi fi just dey spread ones e begin spread like dat um if you don collect di vaccin notin concern you even inside your house among your friends yea inside your friends self you need to dey careful so dat you go just collect dis vaccin to just dey on di good side oh just because sey you self don protect yourself because if you no protect yourself nobody go protect you so na why da vacination good well well

Today um, make we talk about some diseases wey vaccine dey help protect people from. Some of those disease um, na something wey we dey see everyday, we no dey even tek am serious Number one: chicken pox. Chicken pox na something wey be say, na disease wey be say e dey common. and if you tek the vaccine um, you go prevent yourself from chicken pox. E beta mek you tek the vaccine o e go help you well well, hepatitis B and hepatitis A, you see this two diseases um, you need to tek the vaccine o. to help protect yourself from am. Another one again dey o, them dey call measles um this one dey disturb well well, you go need tek the vaccine cause if you no tek am, you fit get am o, na so e be. So you go mek sure say you tek the vaccine, to help protect yourself from am another one again dey o wey dem dey call bolio this one, na mostly chooose small small children e dey disturb, so they need to tek the vaccine e dey very good thing say dey tek the vaccine. Anoda one dey again, wey them dey call tatanus um this disease, if like um, say sharp object wey dey rusted or so, wey don dey rust, chook you for body. um if you no get the vaccine um, e no dey good o. So, e dey good say you don tek the vaccine. You understand? Another one again dey them dey call this one HPV. This HPV too, if you get chance, abeg, tek the vaccine, e good. So, all this diseases wey I don call like this so, their vaccines dey available. E go good say you try tek them.

see um wen we talk about wetin you need to do if you dey carry out or if you won carry out physical examination and palpation wen pesin get fracture or you won use am identify where di fracture dey. di number one tin we you go do be sey you go first do head to toe proper examination you go check di person head to toe. wen you don check di person head to toe, you go kon dey palpate around di pelvis as well as di upper and lower etremities of di pesin bodi as you dey palpate, you go kon know were pain were di person dey feel pain where di pesin dey feel pain you go check as you dey palpate you go kon also know, if any deformities dey if any disabilities dey all dis tins as you dey palppate you go know anoda tin again wey you go check out for wey you go know too na, you go check again for any form of wound any laceration any wound around di pesin bodi you go check so dat you go at ten d to all dis tins, e dey very important anoda tin again you go check, as you dey check for any form of deformity because di pesin now go dey feel pain as you dey palpate dey go you go check ok dis place di pesin dey feel pain here e go help you to fi identify, any form of fracture wey di pesin get.

When, them don tell you say, okay o, flood dey come o. Some of the things wey you need to do na I wan talk about, now. If them don tell you about the flood wey dey come, number one thing you need to do, na to stay informed, make sure say you dey follow news. Mek sure say you dey put your ear for ground, dey follow wetin and wetin dey happen about dat flood, dat one na number one. Number two, mek sure say you get emergency plan, mek sure say your emergency plan, you dey arrange am, you don set emergency plan down, how you go tek move around, how you go tek commot from dat area. Number three, mek sure say you get emergency kit, as you dey get emergency plan, emergency kit suppose follow am o, cause as you dey move with your emergency plan, you need some kind things to tek hold yourself wey you go tek move. Number four, mek sure say you protect your property o, um mek sure say your properties, them dey under, um, protection, you hold them well, you keep them well. mek sure say you mek plans to keep them well suppose even dey part of your emergency plan um And number five, dis one too dey important, insurance. Mek sure say you insure all those your properties, as you dey keep them safe, mek sure say you still insure them because, you no know wetin fit happen but, e good say, you put them for insurance, you understand um

After, maybe flood don happen, before you even think of say you wan go back to dat your flooded home, number one thing you need to consider um, na say, you gat wait o, mek offficial clearance don dey. Say okay o, dis flood now, e don pass o, e don happen, e don finish, e no dey come again, because e no go mek sense say after the flood, you never even hear anything from, from the news, you don go back there, no! mek sure say you dey follow the news, and you don hear official clearance for dat area, say okay o, dis place is now considered safe. Number two thing: you go check say, okay, the ar... the house wey you dey go so, you go check for all your properties. You go wear proper equipment o, as you dey go, because you go clean the place too. You go clean them well, because after all this kind flood so, you no know wetin water dey carry. so, you go clean dat place well. You go mek sure say dat place dey clean. You understand um Also, assistance dey important, as you dey go dat place, assistance, or any assistance wey you fit get, it will be very welcome, it will be very good, e go help you go a long way. You understand? And also your mental health, you know say dis days um, you need to dey tek am seriously, things lak dis if happen, e no good. So, you need to even also look after, look out for yourself. You need to mek sure say your own mental health dey in check. You understand um na some of dis things you need to put into um for your mind. Put am for the back of your mind, say, see as e be o. when you wan go back dat place so wey flood don happen.

Some of the important things wey suppose dey inside our kit, na we wan talk about now lak dis, number one: food. Food suppose dey inside dat our kit, because as we dey move, you go dey hungry o, and you go need something, so, food suppose dey inside as the first thing wey dey put Number two: first aid, you suppose carry first aid. Just say maybe as you dey move, you get injury or anything, first aid suppose dey there, you suppose carry first aid. Number three: torch light, or call am flashlight, anyone you wan call am, e suppose dey inside dat your first aid, dat your kit, dat your emergency kit. Another thing wey suppose dey inside, cloth, as you dey move your clothes go dirty na, um you go need change am. Your clothes suppose dey inside. Another thing again wey dey you suppose carry, sanitazer, as you dey move, for your hygiene, you need dat sanitazer, so dat anywhere you touch, you sanitaze your hand, as you dey move dey good. Eye-glass, carry eye-glass too, dey important, carry am. Another thing wey suppose dey inside, communication device, so, as you dey move, you fit dey tell other people, say 'see where I dey o. See where I don reach o'. You fit even dey communicate with maybe authorities, tell them say, 'see where I dey o' so dat people fit know wey you dey. Another important one again, na medication, as you dey move, you need to carry medication. in case you go need am, you understand So, all these things dey important say you carry am, e dey good say you carry am.

E get some kind mistake wey people dey mek, if them dey assemble, or if them dey gather, if them dey arrange their emergency kit. Some of dis things na we go talk about now. Number one: mek sure say every equipment wey you dey carry inside your emergency kit dey work. no go carry the one wey no dey work o. If you carry the one wey no dey work, um e go dey too late o. mek sure say you confirm say all the equipment you put inside dat your emergency kit dey work effectively, e dey work well. Mek sure say you confirm am. Number two: mek sure say everything wey you dey carry, you fit use am. No carry the ones wey you no go fit use o. because when you go need use am, na then you go know say problem dey. So, mek sure say everything wey you dey inside dat bag you go need am, you fit use am. Number three: mek sure say you carry water, some people dey forget, dey no carry water. Mek sure say you carry water, water dey inside dat your emergency kit Number four: some people dey mek sure say they no dey even carry medication, them go just waka. E no good o. Mek sure say inside dat your bag, medication dey am. Another one again wey people dey mek mistake, they no dey even plan for their children. Them go just plan for only themselves, abeg, if you dey plan, plan for everybody. Dat emergency kit wey you go carry, na for everybody. Mek sure say everything wey dey there go cover everybody wey dey follow you, dey mo mek dat waka. No be say you go carry for only yourself, um

When you dey arrange your emergency kit um, e get some things wey dey important o wey you need to put for mind as you dey arrange. You suppose put for mind say, as you dey arrange, you suppose carry powerbank. Powerbank go dey important. Powerbank na something you go need later, later, u go carry dat one too. You go carry, you mek sure say you carry adaptor as cord, charger, all those things, you go need am. You go mek sure say those your powerbanks wey you dey put, if na one, if na two, e go dey charged. So dat when you go need am um, them go serve you, them go dey there to help you Another thing wey dey important you fit carry even solar panel, all those small small solar panels because as you dey go, the powerbank sef fit die. To carry powerbank good o, but you see dat solar panel too, um very good charger, e dey important o, because as you dey go for road so, e fit happen say you powerbank now no go fit sustain you, no go fit carry you reach wey you dey go. So, dat.. those solar panel wey you carry now, small small ones, them go help you. So dat anytime you wan charge your communication device, all those things, you go see where you go tek charge am. they go dey there, wey you go fit use them charge those your things, so dat anytime you wan communicate with people tell them where you dey o, you go fit. No be say when e reach time to communicate now you go dey find way. Everything wey you carry now don off, don die. So, all these things wey I talk now dey important, so put am for mind, as you dey arrange your emergency kit so.

Where you dey for emergency centre um, and you wan mek sure say things lak food and water go dey manage, them go manage am well. and them go share am well, amongst people um, e get some things wey you need to do, number one: you need to do wetin them dey call assessment dat assessment now go mek you understand say dis place o, dis emergency centre o, how many people dey inside sef? how many nursery mother dey inside? how many children dey inside? how many men dey inside? how many women dey inside? how many old people dey inside? how many people dey wey be say they even need plenty, plenty thing pass some people. maybe people wey get injury, people wey dey sick. all dis things you go know am if you don do dat assessment, and na wetin go mek you share dis thing correctly. beause, e get some three things wey dey um, if you dey share things. e get three important things wey you need to know. number one: na availability, you must mek sure say first first, the food and the water they available. Another thing, number two, um wey dey important o na access, as you dey available so, people suppose fit assess am, people suppose fit get am, anytime wey them need am, them suppose fit get am. no be say na few people go dey get am when they want, no! Everybody gat get access to am. Number three thing: na utilization you go mek sure say as they dey, as e dey available, as people dey get am, them go dey use am. those wey the water reach o, them go drink am, na clean water. Mek sure say the water you dey provide na clean one. The food wey you dey provide dey healthy um all dis things dey good and na so e suppose be.

E get some kind things wey you need to do, before you go even move people commot from emergency shelter, and dis things, them dey important o. now, e get two type of evacuation, na wetin them dey call am, e get two types them dey two, them get the partial and the complete we talk about the number one which is the partial Partial now na sey e get some people wey dey inside dat shelter house. or emergency shelter wey their needs, dat shelter house now no get am, dat shelter house no go fit meet am, dat shelter house no go fit um, provide for their needs, So, they go need to move them go another place wey them go fit meet their needs. Them get another one part two or call am, number two another type of eva of evacuation, them dey call am complete evacuation, dat one na say, dat disaster or dat thing or the flood, or whichever disaster don happen, e don dey come dat place again o, dat shelter wey una dey, risk dey dat place. high risk dey there, so, them go need to move everybody wey dey dat place both the pregnant women, both the children, both the men, both the women, everybody go leave dat place. And I get some things wey you need to do, before you begin dey carry everybody dey commot, or dey carry some people commot. Number one you gas mek sure say you don communicate with authorities. so dat dem go guide you on how you go go about your move. Number two you go mek sure say you don analyze all the threats wey dey, so dat you go know how you go tek move from dat place. Dis thing dey vey important o Another one again be say, you go work with the authorities, so dat them go guide you. them go show you part, how to go about moving those people, from dat shelter. dat emergency shelter to a different location wey go mek them dey safe.

How public sanitation system tek dey help people wey be say them no fit help theirselves for amongst us, amongst our population Na say first of all, them go know how the toilet and bathroom, and all those kind things dey for the place already. First of all, them go come check say okay o, na lak dis thing be o, na lak dis dat thing dey o, dat na one first. Then, secondly now, them go um, check again, okay... how dis thing be o? How dis people dey tek use am? Them dey allow them use am? Na everybody dey use am? Na some people dey use am? Them go check all these things. And when they don check all these things, then, they go come conclude. Then, the last thing they go need do now, um wey them dey normally do o, na say, them go come support those people, them go maybe give them money. If them no give them money, then they fit use say ok we now go come do dis toilet by ourself for dis um, bathroom by ourself for dis um thing by ourself, them go come by theirself to come do am, or them go give them money to support them, the community, say okay o, una dey try o we lak wetin una dey do o, how we wan support una? so, lak dis wey be say, them dey use dey support them, mek sure say okay all these people wey be say them no fit help theirself, them go fit dey use um, toilet and other things, so dat everywhere go dey clean. No be say dirty, dirty go dey everywhere. Them go mek sure say wastebin, everything dey intact, everything dey one place, um Na so e be.

Today um, mek we talk about wetin government suppose dey do and wetin we as people suppose dey do to mek sure say our environment dey clean. Number one of wetin government suppose dey do na say government suppose dey put rules wey be say um, people go dey follow, wey no go mek people dirty everywhere, wey go mek everywhere dey clean. Number two: government suppose mek sure say, um, them put wastebin, beta toilet everywhere, so dat people now no go dey dirty place. people no go dey defecate, shit everywhere, shit anyhow. peolpe go dey mek sure say, um, where them go fit go toilet na inside their toilet and where them go fit put dirty na for inside wastebin, inside um, dirty, dirty bin. Another thing again wey government suppose do be say, them suppose provide money wey them go tek buy all these things. Now, wetin we as people suppose dey do, wetin we as people suppose dey do na say, we suppose tell ourself say, omo, as government don provide these things, we sef suppose dey use am. We suppose dey follow all those rules wey government don put, so dat we no go dirty where we dey stay. Another thing again na say, we suppose dey tell ourselves say dis thing o, as government give us so, mek we use am well. mek we no spoil am o, mek we maintain am well because na we dey use am. So, na so e suppose dey be, and na wetin we as people suppose dey do.

As our government dey try invest in sanitation eh, e dey good o and e get e own advantages. Na some of those advantages we wan talk about today. Number one be say as government dey put money inside things wey concern sanitation, e go mek government even get more money, e go improve our economy, e go mek the economy of the country dey better. Dat one na one, mean say as government dey put money inside sanitation mata more money go dey for government. Dat one na number one. Number two be say our environment go dey clean. As government put money inside sanitation so, eh, e go mean say trash can, all those things go dey everywhere Environment no go dey dirty, people go dey use am well. You understand so, e go help us dey clean, mek our environment dey clean. and e go reduce sicknesses and diseases wey go come from say environment dey dirty. and dis one na advantage o, serious advantage to us the people, and even the government. because as environment dey clean, everybody go dey healthy. Everbody go dey, you no go sick, you understand? So, another important thing again wey dey there be say, we the people sef go enjoy am, because as government put all these things in place say, okay, as government don put am, mek am dey available for us to use, we sef go use am well. So, na very good advantage o, and na why I say mek we talk about am today because on a long run, e go good o, e go help us.

Today, mek we talk about say, as climate dey change, as weather dey change, e dey affect the way wey be say malaria dey catch people. You understand? So, you know say malaria now, to enter person body na mosquito dey carry am. Once mosquito bite you, you don get malaria be dat. Now, e get some kind things wey be say if weather hot, if weather just hot sef, mosquito dey lak am well, well. Them dey happy for dat kind environment, if weather don dey hot. Dat is why if heat dey lak dis, um! mosquito dey happy. And as mosquito plenty lak dis, e go bite you, meaning say malaria go increase for the environment, wey people wey go get malaria go plenty, because as heat dey lak dis, plenty, plenty mosquito go come dey. wey be say if them bite you lak dis, you go get malaria. Dat one na one Once rain don dey fall lak dis, during raining season, um mosquito dey lak all those water. they dey, na there they dey grow, na there they dey live. E dey sweet them. na there them dey born their children. So, once them don dey plenty, plenty lak dat, them no dey full the environment because say rain wey dey fall so, ah! mosquito wey dey bite people, and as them dey bite people lak dis, malaria dey go. So, once rain dey fall lak dis, once heat dey lak dis, um! malaria go dey go up for the... for the environment. because, mosquito now don dey plenty and them dey lak those kind environment. na wetin them dey enjoy. And again, as the rain dey fall lak dis, e dey give them joy because water go just dey wey they fit dey live, reproduce, dey born their children, na so e just be o. So, some of these things lak dis now na factors wey be say, um, them dey affect, na some of de tins wey dey affect, um, malaria wey dey spread for de environment.

E get some kind ways wey be say we fit for our community reduce malaria and na wetin we go talk about today Number one na say make we make sure say our environment dey clean clean for our community with go gather ourselves all of us um put hand together make sure say the community dey clean because if e clean all this mosquitoes wey dey dey around wey dey hang around dem no go dey. That one na number one Number two na say we go use mosquito net; mosquito net go help us um prevent or make sure say this thing no affect us this um mosquito no come bite us because if this mosquito bite you now wetin dey even dey cause the malaria so we go make sure sey we avoid this we no get this mosquito bite at all if we use our mosquito net so number one be say we go clean the environment make sure say e dey clean. Number two we go use our mosquito net we go make sure say everybody dey use am Number three na say we go dey spray um insecticide for our inside our room from time to time even around our environment we go dey use insecticide wey go dey kill all this mosquito because if e dey kill all this mosquito dem no go dey and that means say malaria go go down malaria go reduce for our area. So we go make sure say we dey flit from time to time for our environment inside our room too um this three thing now dey important if you wan comot malaria kpatakpata for our environment we go do am we need to dey do am.

See um today make we talk about how hospital suppose dey manage how patient um take dey come take dey go how dey go give dem bed and every other thing like that. So one of the things wey dem dey need to do first be say um dey ghast make sure say dey don put everything for computer <coughs> because if you dey use computer dey do all this things e dey dey very easy because computer naw you know na dem get memory even when you forget something computer go dey show you because you don save am before now once you don make sure say all this things now wey you dey record for paper e dey your computer, e don dey computer e go dey easy because now e get wetin dem dey call white board now that digital whiteboard now um e go make you fit see any patient like any patient now wey don dey for your hospital how long dey don dey when dem go comot that white board now go dey your system you go dey see am clearly everytin you go see when the person suppose dey comot when the person come when the persons um drug wey dem go dey take and all things like that e go help you see all this things e go give you better beta information on all this things and e dey good because when other persons dey come you go know say okay oh bed dey bed no dey you go don know all this things because e dey for your system e dey for your system you don already save am so e go dey easy now another thing again when you don do these things for your system now to fit give medicine sef to your patient to fit manage demsef go dey beta because all the information even gave medicine sef wey dey give them sef dey your system so e good oo that na the biggest step for hospital naw to do say dem dey move from normal paper wey dem dey use write dey put am for system dey put am for their computer e dey better like that e go make them work better e go make dem achieve better things

Omo today make we talk about some of the challenges um some of the difficulties wey be say hospitals dey face if dem don join maybe one or two or three hospitals together today we go talk about few of those things. Some of those things wey be say some of those things wey dey disturb them wey dey affect them Number one we go talk about today na cultural difference na the fact say two different or three different hospitals dey come together dey go get different working culture for there and this thing na fit affect because dem go need to understand their sef dem go need know how to come together to get the best results to come together to make sure say everything work well that one na number one. Number two na say e get wetin we dey call seamless work flow; to make sure say all this hospitals wey dey come together dem go fit work together dem go fit to help each other so that because why dem dey even come together in the first place na to make sure say they improve they increase wetin dem dey do they make am dey better they make am dey bigger so the only way wey dem go fit do like that na say if all of them put hand together work together make sure say their result all of them get one mind wey be say their result go come out well go come out the way dem want am the way dem plan am. Now another thing again wey dey important be say all of them now go get one mind all of dem now go dey like think the same way wey be say all their thinking na align wey dem go dey um make sure say everything dey go well because if dem no think in one mind um some people go dey do different things others go dey do different things if you do like that wetin dem dey find the result wey dem dey find dem no go see am so e dey very important say all of them come together work together.

Today make we talk about how maternity wards suppose dey make sure say the pregnant woman um the woman e don deliver and her baby um everybody all of them go dey safe and e get somethings wey be say dem ghast dey do dem ghast dey follow so that all of them that is the baby and the mother go dey safe <coughs> Number one be say they must ensure they must support them they must support the mother. Any mother wey dey at risk any pregnant mother wey dey at risk they must support am they must make sure say she dey comfortable they must make sure say she dey relaxed. They must make sure say all her body dey one place they must make sure say her mind dey there they must make sure say dem dey assure am dem encourage am dem support am all with every necessary thing wey she needs. They must make sure say she dey okay to deliver you understand then another thing again be say dem ghast educate them dem gast teach dem wetin dem need to know wetin dem suppose dey take wetin dey dey dey dey dey eat wetin dem suppose dey do how dem suppose dey lie down how dem suppose dey exercise all those things dem ghast tell them so that dem no go be say dem no know cause they ghast know this things nothing like say dem no know um because e dey talk about say pikin safety when and e no know e dey very important plus the mama safety too so all this things now they gast know am they ghast educate them they ghast teach them so that dem go know make dem know say tomorrow um they were not dem no teach them

Today um mak we tok about wetin all dis maternity wards use to do so dat dey fit dey look after dey take care of people wey get high risk pregnancy becos sometimes e dey happen say high risk pregnancy dey an wetin even be high risk pregnancy high risk pregnancy na pregnancy wey be say um de chances o de chance wey be say de person go fit born dat pikin dey e dey e dey fifty fifty because maybe one or two tins dey maybe disease or sometin dey wey be say he dey make de say wen dem born dat pikin e dey make am wey be say de chance don dey dey low so those kind people now dem go need to look dem well well dem go need to dey monitor dem dat na number tin dem go need to do for the maternity ward dem go dey monitor dem well well dem go mek sure say dem don chop dem go mek sure say all dia medicine dem dey Tek am dem go mek sure say anytin wey dem need dem dey try dey provide am now dat na number one number two be say dem go dey meet all those mid wife wards dem go dey mek sure say dem dey meet oda doctors make dem fit dey show how e dey becos sometimes e fit be say wetin dis other people dey go through dis people wey get de high risk pregnancy dey go through maybe dem no really understand am so e go beta say dem work wit oda doctors dem work wit other team of doctors and e go make their work dey easy so dis tins now na tins wey be say dem need to dey do steadily dem go dey check dia blood pressure dey mek sure say everytin dey okay dem go dey check dia medicine mek sure say dey don tek am dem go dey look de kind food wey dem go dey chop dem go dey look after dem constant dem go just mek sure say everytime dem dey look dem dey monitor dem.

Today mek we tok about how dis maternity wards dey promote breastfeeding an dem an provide eh lactation support for nursing modas modas wit new babies now how dey Tek dey do am be say number one tin wey dey dey always dey do be say first of all dem go first leave de baby an de moda togeda atleast dem go leave dem togeda for twenty four hours make sure say dem moda dey wit her baby e dey very important becos as she dey wit her baby now dem dey call am rooming in na wetin dem dey Call am be dat it is a practice na kind of practice wey be say um dem dey do for hospitals all those eh maternity wards dey do dem dey call am rooming in dis rooming in now be say you go leave leave de baby an her moda an de moda togeda for like maybe twenty four hours you go leave dem togeda dem go dey togeda anoda tin again be say as dem dey togeda now de baby an de moda go dey side by side dem go dey rub skin skin contact go dey skin to skin contact wey be say dem go dey touch dem sefs you get you no go put dem inside infant warmer you go mek sure say de baby an de moda dey de same bed dem dey togeda de moda dey wit her pikin um like dat now e go mek sure say de moda now wan breast feed her pikin and na wetin we want na wetin everybody wan mek de moda breastfeed her pikin so na wetin dem dey do dem go mek sure say de baby dey ontop de same bed wit de Moda atleast for twenty four hours dat one na one tin anoda tin we dem dey do again be say dem no go allow those new babies now dey eat food yet or any kind of drink dey just mek sure say na breastmilk wey dem go drink dem say dem go tell de moda dem go make sure say dem tell dem say na wetin you go give de pikin be dis so dat dem dey dem go know mek dem no go dey give dem oda tins wey no be brest milk.

de number one tin sef to mek sure say hand hygiene dey part of your daily activities ba number one tin you wey you need to do be say you go mek am habit you understand you go mek am habit you go mek am part of your lifestyle becos If e no be part of wetin you dey do um e no go fit work so to mek dis tin your habit an your normal daily daily, um day to day activity um number one tin you go do be say anytime wey you wan chop anytime wey you just wan chop anytin mek sure say you wash your hand mek sure say dat your hand you wash am anytin wey you wan chop before you even chop anytin if you know you don wash your hand before you go outside com back wash am again dat one na one anytime wey you comot go anywia com back wash your hand mek sure say you dey wash your hand e dey important anytime wey you comot shake people hand do dis one mek sure say as you com back your house you wash your hand anytime say you go toilet finish come out wash your hand mek sure say you dey wash your hand anytime wey be say um you maybe treat wound you touch anytin just mek sure say you dey wash your hand every time becos you no know wetin your hand don touch so mek your hand dey always dey clean na de only way to mek sure say um you dey improve or you dey grow your um habits of to dey always dey mek your hand dey clean becos as you dey wash am every time you go mek sure say your hand go dey clean at everytime e no go get time wey be say your hand go dirty um so na those tins even wen you wan touch your baby as you carry baby like dis wash your hand becos you no know where baby don put her hand put hin hand dey important na one of those tins wey you need to dey do for our um benefit

Today um mek we tok about how isolation procedures dey mek sure say um transmission of dis infectious diseases naw dey reduced you understand for health care facilities all dis um hospitals you understand you go mek sure say you follow all de procedures wetin be dis procedures first of all all de infectious all de patient wey get dis disease or infectious diseases dem go fit put dem for one side or maybe one room or one building only dem go dey so dat dem no go spread dis um infectious disease to oda people wey no get am dat na number tin number two be say all those health workers all those doctors and all wey dey go at ten d to dem dem go mek sure say dem dey cover dia body dey wear eyeglass dey wear um isolation gowns you understand isolation gowns dey wey be say na dia function be dat to for tins like dis dem go wear am de go mek sure say dem no expose dia body becos exposure if dem dey expose dia body na like dis e fit mek sure e fit even give dem de disease too so dem now go com carry am come give people wey no get am no no no dem go mek sure say dem follow am dem go mek sure say dem no dey expose any are of dia body no body fluid sweat anytin dey make sure say everytin dey well covered dia head dey covered dia nose dey covered nose mask dey wear dia eye glass dey covered everywia shower you understand an dem go mek sure say dem sanitize everywia you understand to mek sure say de place dey clean an dem no carry any kind disease dey waka so basically na all dis tins dem need to dey do you understand na all dis tins dem need to dey do do to dey follow so dat dem fit mek sure say um dem no carry dis disease all dis disease wey dey infectious dem no fit dem no go transmit am or carry am give oda people wey no get am you understand say dem dey go treat people wey get de disease dem go carry disease come give people we no get am no dey gast follow all dis procedures dey gast wear dia infectious gown all those tins dey gast wear everytin wey dem need to wear de gast dey gast disinfect dem self’s mek sure say dem sanitize dem sefs properly before dem treat those people you understand and even after dem treat those people so um so dis tins na tins wey be say we need to follow strictly dey need to follow am well dey no gast use am play at all

To mek sure say um all dis um healh workers all dis health care all dis people wey dey hospital to mek sure say dem dem dey follow dis isolation procedure um you gast mek am dey compulsory say before you even at ten d to anybody before you treat anybody before you give anybody anytin you must wear gloves you must mek sure say na compulsory tin becos if you no do am like dat all dis some of dem go comply some of dem go agree to do am some of dem no go agree to do am so you must mek sure say if you no do am sometin must dey wey be say you go do dem penalty must dey sometin must dey wey be say dem go face dem go answer to if not e no go work like you must mek sure say okay before you treat anybody before you do anytin oo you must wash your hand before you do anytin you must wear glove after you don wash your hand before you do anytin you must wear your gown dats your lab coat before you do anytin you must wear eye protection wich is eye glass an de rest before you do anytin you must mek sure say all dis tins you don follow am if not you no go work on any patient and you go make sure say all of them now na compulsory no wan go be optional no one go mek sure say no one go be say um if I like I do if I like I no do everybody go dey do you go mek am say na so e go be every body must do am if not e no go work so dis tins na ways wey be say e go mek all dis healt care workers all dis um people wey dey work for hospital dem go fit dey follow dis isolation procedures if not dem no go gree dem no go agree dem go disobey am some go follow yes oo but some no go follow so to mek sure say everybody dey follow am you gast mek sure say na compulsory na must you must do am na so e be

Today um make we tok about some of the tins wey be say hospital dey do wen maybe disease get out break for environment e get some tins wey be say dem dey do wey be say um dey go mek sure say de disease now no spread no come dey everywia wey be say e go come reach ex ten t wey be say um dem no even fit come control am again now some of those tins na him we wan tok about number one be say um de hospitals first dem go first try maybe understand de disease first if dey don understand de disease dem go come find like cure or treatment wey be say dey go use tek like tackle am mek de tin no like com full everywia com dey everywia now na de first step wey dey go do be dat dey go first say okay wetin be de um method wey we go tek approach dis ting wey we go tek follow am up wey go mek wey go mek am no com dey everywia like dat dat na number one e dey good if dem don discover like method or medicine wey dey go dey use now dem go tek mek de outbreak reduce wey e no go go everywia e no go spread dem don finish dat one now de next ting wey dey go come do now those people wey don already get am now dey go come admit those ones as dey admit those ones wetin dem go do be say dem go con consider weda dem go do isolation procedure wey be say okay if this disease now na communicable disease now wey be say if two people come in contact like dis now dey don like of person wey get am contact come contact anoda person wey no get am de person wey no get am go get am all those kind disease now dey go come mek sure say all those people now dem go carry dem go like were um anoda building anoda different building wey be say dem go fit dey wey be say na only dem go dey you understand so dat dem no go com spread am around so dis tins na tins wey dem dey do so dem go com know how to like treat those people dem go dey wear dia normal glove um um lab coat eye glass an de rest so dat dem no go get am then selfs so dat as dem dey go treat those people give dem food and oda tins dem dem no go get am an those people now do dey dem go treat dem till dey come well wey be say dem go come fit come back among oda people wey no get am

Today um mek we tok about strategies wey dey tek dey reduce anti microbial resistance so first of all mek we tok wetin be anti microbial resistance an wetin dey cause am wetin dey cause dis anti microbial resistance na wen person dey tek all dis anti biotics witout any maybe doctor maybe doctor prescribe oo maybe doctor no prescribe oo you just dey tek am just dey misuse am as you like e go fit mek your body dey resistant now we wan tok about some of de tins wey be say hospital go do or we mek sure say dem dey tek or wetin an wetin dem go do wey be say e go reduce de way wey be say people dey abuse or misuse dis um antimicrobial all dis antibiotics na number one be say you go first prescribe de micro de anti microbial um dis antibiotics like de doctors na dem go dey prescribe am no be say you go just go buy am and dem go prescribe am carefully dem go mek sure say okay dis tin you need am ok na wetin dey needed am dem go give you you understand dat one na one anoda tin again wey be say you go dem go mek sure say dem tell dia patients say how far dis tin o how e be you no suppose dey tek am oo if you no need am no just go buy am like dat dey drink am mek sure say you go hospital dem tell you say okay or you go pharmacy dem tell you say na like dis na like dis you understand dat one na number two number three naw go mek sure say dem go control de hygiene dem go tell dis people um dia patients to keep good hygiene make sure say de place dey dia hand dey clean environment dey clean you understand dat one na three then number four e get wetin dem dey call um antibiotics stewardship pledge that na wetin de hospital go pledge say okay oo we no go misuse or we no go give dis antibiotics any how we go give am wen needed we no go just dey give am nay how we go mek sure say e dey safe give am safely we consider de patient safety first um all those tins na him na so e go be so na this tins wey be say you go do dem need to dey do hospitals to mek sure say dis antimicrobial resistance come down

See um mek we tok about de way wey be say people dey misuse and use antibiotics like wat are de proper uses an appropriate or we call it appropriate uses an misuse of antibiotics first of all mek sure say before you use antibiotics you go use am wen dey needed you understand you go mek sure say you no just dey use am anyhow you go mek sure say you dey use am wen doctor or pharmacist don tell you say okay na wetin you go buy you understand na then you go use am number two be say you go mek sure say na de exact one antibiotics wey dey tell you mek you buy na him you go buy no go just go dey buy maybe dey tell you say buy dis one you go buy anoda one no you go use de exact one dem say mek you buy so dat e go treat exactly wetin dem want mek you treat wey de antibiotics treat no be say dem go say mek you go buy e you go buy no number three you go mek sure say de de um antibiotics wey you dey tek you tek am completely you tek de full dose no be say you go don you go tek half then tomorrow you comot you no go tek am again oo you go come come back you go tek anoda one no mek sure say you dey Tek am as dem tek tell you an you finish de whole dose no dey say you go tek half dose no tek de full dose na so you go tek tek am so na some of dis tins wey be say um you need to do anoda important tin again wey you need to understand now na say as you dey Tek am you go mek sure say you finish am an again once you finish am an e dey feel any oda way mek sure you go back to de hospital or de doctor or de pharmacy to complain no be say maybe you Tek am finish now you no dey feel um de day you suppose feel you never feel okay you come go dey buy anoda one again no mek sure say you go back to de place wey you buy de first one to report an na dem go com tell you say okay but dis one oo buy dat one so dat you no go com dey abuse am so na so e be tank you

So today mek we tok about how age dey affect de immune system function na wetin we fit do to support um immune system healt in older people number one or let's say how e be say e dey affect de immune system of older people number one be say wetin dey even mek how e tek dey affect am na say as dem dey old as older people dey age dey go de production of wetin dem dey call B anti cell for bone marrow dat is for dia bone marrow e don dey decline e don dey go down you understand an de tin dem dey call thymus um so wen dis reproduction of um b and t cells wey dey Tek place for dia bone marrow don dey reduce an de function ba don dey go down e go reduce dia um immunity you understand an again e get wetin dem dey call lymphocytes now de function of dis lymphocytes in de secondary um lympho lympho um lymphoid tissue de function too dey go down as engine dey go so all dis tins like dis now even de proteins wey be say de um um de body dey produce normally don dey go down as age dey happen as people dey age dey go so in order to boost dis your immune system now e get some tins wey be say you need to dey do you need to dey eat good food you need to dey eat well olda people need to dey eat vegetables you need to dey eat alot of protein lean protein dey gast dey know wetin an wetin dey need to chop dey gast reduce wetin dem fat wey dem dey eat dey gast mek sure say dia body weight no too add because dat too dey affect dey suppose dey physically active dey do exercise dem dey move from place to place dem dey active they gast mek sure say dem reduce alcohol wey dem dey Tek dem dey Tek too much alcohol mek dem reduce am if dem dey smoke mek dem quit am cause dis are all dis tins wey I dey mention now na tins wey be say fit reduce um immune system on a general level so an even doing it at dat if you com dey do am at dat age wey be say your immune system don dey go down already e go dey very very bad so dis tins dey need to like stop am

Today mek we tok about de immune system for our body an why e dey important for our overall healt number one de immune system first to start with sef na defender him be immune system na defender for de body na him dey defend body against any kind disease any kind infection e go defend your body against am anoda thing again sef too mek we tok about sef immune system dey take record if e see say e don fight disease before a particular kind of disease or germ him go keep record say okay I don fight dis one before oo so dat next time dis one com him go know wetin to do am sharp sharp you understand so immune system dey very important so some of de functions mek we list some of them like we go list a few now wey immune system dey do for our body wey dey very important number one him dey keep away invaders any invader wey dey com anytin like germ anytin like micro um organism wey be say e no suppose dey inside your body wey dey enter immune system piap immune system dey activate immune system go just um keep am out na one tin wey e dey do number two be say immune system dey destroy invaders as him dey um if e just dey come like dis na why we dey call am defender him dey defend de body you understand anytin wey dey come wey be say e no suppose dey him don kill am number tin number three again immune system limit how much like harm de invaders wey be say enter your body fi cause as invader enter like dis your immune system first go deactivate dem e go find way if e no fit kill dem e go find way reduce dia power reduce wetin dem fit do your body you understand immune system also dey even heal body e dey heal any damage wey don sup for your body any damage wey don happen immune system too dey help dey heal am you understand. Immune system again sef dey adapt your body to new threat like I tok before e dey keep record of wetin him don fight before so any new threat wey dey com na him go check him data okay we don fight dis tin before oya so immune system dey very important

You know say to drink plenty wata dey good for you first first mek we start from there an then if you drink plenty wata sef e dey help your immune system function well now mek we tok about how e tek dey help your immune system function well e get wetin dem dey call plasma for body ba now that plasma na ninety percent wata you understand an as e be ninety percent wata if you dey drink wata well well e dey help your plasma dat na one number two as you dey drink wata now e get wetin e dey support like for your body now transportation for your body now um na fluid you understand so your immune system now rely on your blood stream to transport like fluid nutrients important communication signal an all those kind tins to organs now if your body dey hydrated wata dey your body well well all dis movement all dis transportation go dey easy e go dey e go just dey free flowing e go just dey move now anoda tin again you get if you get optimal hydration e dey help support communication na him be dis communication an transportation we dey tok about e dey help support communication e dey help support biochemical pathway you understand inside de immune system so de immune system now really need you to dey drink plenty wata becos e good for am as you drink plenty wata your immune system go fit communicate well go fit send signals go fit move nutrients an every oda tin so e dey important say you dey drink wata well well you understand so today we encourage all of Una pressure everybody oo as in mek e dey drink wata well well oo dey hydrated becus even normally sef your plasma need wata well well your body to communicate with each oda to transport nutrients around de wata so drink wata e good

Today mek we tok about how poor nutrition um fit affect pregnancy an risk of birth defect an complications even generally speaking sef if you dey poorly if you dey like you no dey tek your nutrition seriously you just dey dey tek anyhow nutrition you no dey even tek proper food Omo even you sef you no go dey normal let alone or tok about tok more of um person wey be say dey pregnant so e dey important say person wey get belle like dis dey drink or dey tek de right nutrition now e get specific ones e get exact ones e get some ones wey be say dey very very essential very needed number one iodine you see dat iodine ion follic acid all dis tins dey very essential zinc if you no tek am e fit cause problem example na dat iodine ion if you no tek those ones e fit cause wetin we dey call anaemia you understand e fit cause anaemia in de moda e fit cause hemorrhage lack of blood e fit cause am e fit cause death sef in some kind case wey be say de tin don pass wetin be careful so e dey essential e dey every important say dey eat well cause now if you dey eat well we go tok about nutrition first first so you gast dey eat well pregnant woman suppose dey eat well anoda tin again wey dis tin fit even cause poor eating an poor nutrition na say e fit cause low birth rate e fit cause um defect you understand so poor nutrition no good at all e get plenty risk e fit even cause pre term birth you understand e fit cause excess weight gain so so many things dey wey e fit cause so e dey very good say person we get belle na person wey dey pregnant now suppose dey eat well suppose dey eat no even suppose dey play wit food suppose dey eat well an e get some kind um nutrients wey hin need like you see dat iodine for body you see dat ion this tins na tins wey him need well well you understand so e dey essential say we tek am seriously

Today um mek we tok about how wetin like pregnant woman dey chop dat’s her diet fit affect her chance of developing wetin we dey call gestational diabetes now generally speaking sef um we know say poor nutrition first get him own disadvantage for um pregnant woman body so first of all first we gast tek wetin she dey eat seriously now e get some kind food wey be say she suppose dey even dey avoid wey fit cause dis gestational um diabetes wey fit develop am for her body wey fit cause am now some of those tins if you dey tek food wey get high fat if you dey tek high food wey get high fat na problem you understand an she dey maybe she dey tek um food wey be say get low carbohydrates omo e fit cause dis gestational um diabetes so you gast dey careful say food wey she dey take wey de pregnant woman dey tek no dey high in fat and low in carbohydrates you understand becos if she dey tek food wey dey if there high intake like high maybe she dey tek food now wey be say e dey high o wey get plenty fat and then low um carbohydrates e fit cause dis tin so you gast dey careful of wetin she dey chop you gast dey monitor am you gast mek sure say at all times you dey check you dey you if possible sef you even write out nutritional plan all those um time table say okay see wetin and wetin you go chop oo see wetin and wetin you no go chop oo so dis tins now dey very important for her healt an de babies healt

Okay mo we tok about some of de nutrients wey pregnant woman suppose dey tek wey go mke her baby grow well wey go mek her baby develop well wey go mek her give birth to healty baby now we go start by saying first of all plenty nutrients dey good like having nutritious meals diet food dey very okay dey like e dey good na wetin she needs but all dis some few or maybe like say five or six of nutrient wey she no suppose miss now e get some kind nutrients number one you see follic accid she no suppose dey play with am she need am well well dat follic accid she needs am well anoda one wey dem dey call iron dat iron dey okay dey very okay iron na wetin she need mek she no play with am iron follic acid very essential e get anoda one wey we call calcium um dis calcium good vitamin D vitamin D no no Play with am vitamin D calcium dey very good iodine dis iodine now dey very okay mek she no cos dis io all dis nutrients wey I dey call if e no dey in optimal or maybe in how e suppose be for her nut or her body for her meal her food wey she dey chop problem fit dey oo am telling you problem fit dey so you gast mek sure say all dis tins dey de way wey dem suppose be I go mention dem again iron calcium um follic accid vitamin D e get one wey dem dey call DAH that DHA now to e suppose dey tek am e dey very okay e go help de pikin grow well e go help de pikin develop well you understand

Today mek we tok about the calories wey pregnant woman wey woman wey dey pregnant need during her pregnancy now we go start by saying okay pregnancy now suppose last for nine months so we go divide am into wetin dem dey call trimesters dat is three months first three month second three month an third three Month now during de first three months which is de first trimester fri trimester de pregnant woman go need about one thousand eight hundred calories during de first trimester per day oo dat is every day daily him go need to dey consume him go need to dey eat or tek in one thousand eight hundred calories per day de second trimester tin go increase to two thousand two hundred calories per day so meaning everyday um through out dat her second trimester she go dey consume two thousand two hundred calories then for de last trimester wich is de last three months she go need to dey consume about two thousand four hundred calories now if you look at if you look dis um number of calories you go observe say as de trimester dey go from one first trimester second trimester third trimester the calories wey she dey need per day dey increase e no dey de same e dey increase from one eight to two thousand two hundred to two thousand four hundred so de calories now e dey increase as de trimester dey go forward as in as de time dey go the calorie dey go up wey she dey need daily

E get some kind food wey be say um pregnant women suppose dey consume during dia or eat during dia pregnancy wey be say and how dem go dey give them you understand how many times a day you go dey give dem tins like dat um so we go tok about those kind food and food groups number one wey we go tok about na starchy food all dis starch food like rice dem um yam dis one na starchy food vegetable fruit all those one now starchy food vegetable fruits you go dey give dem all dia meal mek sure say dem dey get dem dey chop am well well e good for dem den anoda tin again mek sure say all dia meal oo you dey give dem well well you go dey give dem dat starchy food anoda one again we wey we wan tok about na milk you see milk yoghurt all those one Mek sure say dey de tek am atleast three times a day e dey very good for them three times a day e go help them well well then meat you see meat fish egg all those ones you fit dey give dem like say maybe two times or three times um so all those one now na you go know how you go Tek do am but make e just be two or three times a day is dat one dey sharp like dat then anoda one we go tok about na oil all dis oil butter dat one dem no too limli need am just you fit dey do am small small small small just mek e no plenty um all those oil butter and um maybe fat all those one just small small dem no need am much you understand dem no too need am anoda one again wey dem no too need like dat na food wey contain plenty sugar sugary food all those snack um dem no too need am so you fit dey give dem small small small small too just like how you Tek dey give dem small small for de oil butter an de likes de rest you understand okay so all dis tins dey important just need to know am so dat you go just give dem de way e suppose be you understand so dat everybody go dey sharp